Tini muro mayi danite? hiikko garinni fultanote? kaysi'neenanso mulla leelitawo murooti? giddoseeni noorichi maati ?leelittani noo muro su'mase maati yine woshshinannite?

Boohaarranni mereersha yineemmo woyite maayyaate hasi'neeti? Tenne misile aana leellanni noo haqqicho maati yine woshshinanni? Tenne misile aanaanni leeltanno mu'ro hiiko garite?

Konni mininna biirote uduunnichi su'mi maati? Hiittoo hiittoo horo aannoho? Hiittoo uduunnichi aana worre horoonsi'nayi hee'noonni. Giddosinni fulayi noorichi maati? Hiittoo garinni horoonsi'neenna fulannorichooti?

Faashinete yineemmo woyite mayyaate hasi'neeti? Tenne misile aana leeltanni nooti maati? Hiikko gari uddi'nanni uddanooti? Faashine harunsannohu seennehonso labballoho?

Egensiishshaho yineemmo woyite mayyaate? tenne misile aana leeltanni nooti maa labbannote woy maa xawissannote? egensiishshu horo hiittoote woy mayi garite?

tene misile aana leellitano mannoti me'eho? oodo yinemowoyite maayate hasiineti? oodo oodesate hooro maati? oodote giddoni affinani hedo hiiteene labanonne?

Inferestirakichere woy latishshaho yaa mayyaate? Tenne latishshu horo hiitte basera woy hiikko quchumira hananfe hee'noonni? Tini aanaho buurre hee'noonniti saanqu qalame hiitto danite? Hiikko garite?

Daddaloho yineemmo woyite mayyaate? Tenne misile aana leellanni noo manni me"eho? Misilete aana usurre worroonnirichi maati? Mayi horo aankera dandaannorichooti? Daddalu hasiisewohu mayiraati?

Tenne misile aana leellanni noorichi me'erichooti? mayi dani woyi hiikko dani sumuda sumunde fushshinoonnirichooti? superimaarkeetete nirte yaa mayyaate? hiikko garinni horoonsira dandiinanni?

Sumuda yineemmo woyite mayyaate hasi'neeti? Sumudu hasiisannohuno mayiraati? Sumudu horo maati? Mayi dani horo uyitankera dandiitannoha lawanno'ne? Konne misilete aana leellannoha marichinni loonsoonniho?

Maxaafaho yineemmo woyite mayyaate? Maxaafu anaanni leellanni noo sumudi mayyaanno? Maxaafa qixeessinannihu hiitee dagaraati hiittoo hiittoo horo giddosi amadino?

Baadi xagga yaa mayyaate? Hiikko garinni xagicho ikkasi anfeemmo? Misilete aana noohu maati? Su'masi maati yaatenni anfanniho? Baadi xagga hiikkuyi dhibbira xagicho ikkitanno?

bunu minenna sagaalete mine yaa mayyaate? tenne misile aana leellanni noohu bunu mineetinso sagalete mineeti? tenne misile aana nooti ofollinanni wonbarra me''ete? meu mannooti leeltano'ne?

Konne biifishshu gara mayyiine woshshinanni? Kalaqonnihonso artifishaalete woyi yannayirichooti yinanni? Hiikkuri widira gaamama dandaanno? Hiittoo dani biifishsha ikke leellanni no?

lattishshaho yaa mayyaate? latishshu hiittenne dagaho? misilete aanaanni la'nanni hee'noommorichi maati? tenne misile badheenni leellannonkehu maa lawanno?

Ammano yaa mayyaate? Ammano harunsinannihu mayi horo afi'naraati? Misilete aana leellannonke mannooti hiittee ammano giddo heerannore lawe leellanno'ne?

Murote yaa mayyaate? Muro afi'neemmohu hiikko garinniiti? Muro agara woyi horonsira dandineemmohu hiikkunni garinniiti tenne Misilete aana leeltanni nooti su'mi Maati?